Madenda amweni anokone kutapukirwana anokone kungodziirirwa kana anthu echinge akone kudhqoka zvidhqoko zvawo zvinoadziirira kubve kuhloko koosvike kumarenje ngemwazvo.

Zvirwere zvakapambaukana zvinenge zviri mumiganga zvinosise kuti antu ezveutano afundise antu maringe ngenyaya yezvirwere izvona kuti antu akone kuziya kudzivirirwa kwezvirwerezvo.

Anamai eshe ane ana aripashi pemakore mashanu, anosungirwa kuti ayende kuchibhedhleya ne ana, kuti ana andobhayirwa zvirwere zvinokone kuwuraya ana adodori, asati akura.

Ana adodori achangobarwa ari pashi pemakore mashanu, anosise kutorwa ndiana mai awo kuendeswe kuchibhedhlera kuti akone kobairwa nekupuwa fundo yekuchengetwa kwakanaka kweana.

Ashandi anoshanda pazvibhendleya anosisa unge akazvingwarira kubva kuzvirwere zvinotapukirwana. Ngekupfeka zvigloko zvinovhara misoro yawo, miromo nenyara dzavo.

Anamai eshe ane ana atotori, anosisofundiswa ngendaa yekungwarirwa kweana, ngekuti asabatwa ngematambudziko ematenda. Anosisoendesa ana kuti andobaairwa kuchibhedhleya.

Mikuhlani imweni inooneke mumantaraunda inosisire kuti antu vakone kudziirirwa kuzvibhedhlera ngemadhokodheya anokone kunge eibaira antu muntaraunda kuti chirwere chisatapukirana .

Zvimweni zvirwere zvinokona kupararira mumantaraunda zvinokone kudzivirirwa vantu vachinge vaziviswa ngezvedenda irona kana kuti achinge aende kuchibhedhleya kuti akone kubairwa.

Vana vadoko vanositsa kuendwa navo kuzvibhedhleya kuti zvirwere zvimweni zvinotapurirwa zvisaoneka zvaibata ana adodori kubudikidza ngukunge eshe aenda kuzvibhedhleya kundobairwa kudzivirira zvirwere.

Antu anoshanda pazvibhedhleya ngendaa yekuti anodhibana neantu ane mikhuhlani yakasiyana siyana anosise kuti aghloke zvighloko zvinoadziirira kuti angwarire kubva mukutapukirwa ngezvirwere .

Imweni yemukhuhlani inooneke iri mumandaraunda inosisa kuti vebazi rezveutano vaiongorore nekuhamba veifundisa andu nekubaira kudziirira zvirwere zvinenge zveipararira.

Mikuhlana imweni yatinoona yeibata antu mumakanyi. Inosisa kuti antu aende kuchibhedhleya ondoongororwa aongororwa okone kubairwa kuti aone kudzivirira mikuhlani yakapambauka inobatwa ngeantu emuntaraunda.

Zvimweni zvemi kuhlani inenge yaka tandahuka nekuti ino tapurirwa anhu anosiso gqoka zviro zvino achengetedza kuburikidza ngekuti asatapurirana kubudikidza ngeku fema kana kunge muri mu ndaraunda imweyo

Imweni yemikuhlani inotapurirwana ngekufema antu inode kudzivirirwa ngekukone kuvhare miro nemiromo kuti antu asafemerana ngekuti antu anenge ari mundau dzekuti umweni uri apa umweni uri apa veihamba kuti vasafema mweya umwewo veitapurirana zvirwere.

Zvimweni zvezvirwere zvinenge zveitapudzirwana muzvibhedhleya, vanoshandemwo vanosisire kupfeke zvidxoko zvekunge akazvishongedza, kuzvingwarira kuti asatapudzirwa zvirwere zvakadaro.

Kudetserwa kwaantu kuzvirwere zvinopararira nyika dzeshe kunogone kubudikidza ngekuti antu anoende kuzvibhedhleya kobaiwa nekuonesana nekupuwe mutombo unoenderana nekudzirirwa mukhuhlani.

Imweni yemikhuhlane iri mumantaraunda inooneke yeitapukirwana. Vantu vanoshanda muzvibhehleya anosisa kunge akazvingwarira kupfeke zvidxoko zvinoangwarira kubva mukutapurirwana kwezvirwere.

Antu eshe anosise kuwaniswe mukana wekukona kurapwa pachibhedhlera azvinei nekuti arumbwana ere kana majaha kana kuti asikana nemadzimai munhu wese unosise kurapwa pachibhedhlera.

Vana veshe munobarwa pantaraunda unosise kuendeswe kuchibhedhleya kuti akone koonekwa kuti uri kukura zvakanaka ere ngekuonekwe urwmu hwake nekufundiswa kwaana mai kutimwana unongwarirwe zvakadini.

Antu eshe anosisonge aiona mvura mumiganga yawo iri panduze yavanofanira kuchera veishandisa kugeza, kusuke ndiro nekumwa ngekuti mvura yakakosha pautano zveantu eshe

Pekushambira nyara panodiwa kunge paripo nguwa dzese muzvikora kuti ana akone kuti panenge ashandisa chimbuzi anokona kuuya oshamba nyara dzawo izvi zvinoitirwa kudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana.

Utano hweantu hwakakosha kufundiswa zveshe kunana mai, kumadhodha, kundombi nekumajaha kuti aziye kuti utano hunosise kuti hukosheswe hutano hwemuntu weshe.

Nguwa ngenguwa antu ari mubazi rezveutano anounganidzana eiunganidza mabandla ane chekuita nekuona matambudziko anenga eisanganikwa nawo ngeantu anoshanda pacvibhedhleya.

Vantu veeshe vepashi reshe rineri vanosiso kuti vawaniswe utano hwakaringana hwunoenderana nezvavanenge veida azvina ndaa nekuti madzimai kana kuti madhodha muntu wese unosise kuoneswe utano hwakanaka.

Antu enharaunda dzeshe anosise kuti aoneswe kukone kurapa ngendau iri padhuze nekuwaniswe mukana wekutorapwa mundaraunda dzaanogara kuitira kuti zvirwere zvisapararira.

Vantu veshe ventaraunda vanosisoone mvura yakachena yekushandisa kunyange yekumwa avatenderwi kuti antu achere mvura yekuerera isina mishonga.

Kune mabandla amweni ezveutano anounganidzana eipanana ndlqondo dzekuti anokona kuenderere mberi nekubudirira kubudikidza ngekushongana eidhibana pakubhuya ngendaa yematenda akadzara munharaunda.

Kungwarirwa kwakanaka kweana kunosisa kufundiswa anamai kuti akone kutwara ana kuende nawo kuchibhedhlera nekukona kuangwarira kuape kurya kwakaringana.

Mapazi amweni anopindira neantu ekubanzi kwenyika nenyika dzimweni dzakaungana anodetsera kurerwa kwakanaka kweana nekuchengetedzwa kwawo naanamai nekubetsera zviro zveutano.

Kuwaniswa kweutano muntaraunda dzeshe kunosiso kutangira paana adodori. Ana adodori anosiso kuti aendeswe kuzvibhehleya eindooneke uremu hwavo nekundooneka kuti akura zvakadini zvine utano.

Antu anonyorese pachibhedhleya kuti aone kupuva zvekubetserwa ndizvo zvakapambaukana. Zvinoenderana nemurwarire nemikuhlani yaanenge ainayo.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanokone kuunganidzana kuise misoro pamwe kuumbe bandhla rekuona ngezveutano hwenxlondo dzeanhu, antu kuti arikukone kurarama zvakadini kubudikidza ngenxlondo dzawo.

Vantu vanosise kukurudzirwa mumiganga nekukarakadzirwe kuti vasime mimbiti iya inobetsere utano nekufema kwaantu. Izvi zvinodetsera kuti antu agare ndxondo dzavo dzakathakazeka.

Muntu unosise kuramba eiongororwa kuti hutano hwake hwemundxondo hwakaema zvakadii asati atotange kumhanya bani, nekuti antu amweni anondoambe ngekundomuka ndxondo dzawo dzisingachatori zvakanaka.

Kazhinji kakurutu antu haaningisi ngendaa yendxondo dzemuntu kuti dzinokweya zvakadini. Kumweni kwachona vantu vanenge eitohamba asi ndxondo dzakatoshata. Veutano vanosisire kuona nezvendxondo dzemuntu.

Antu anoita zvebazi reutano anosise kuhamba ndau dzeshe eirwketere antu ngendaa yekukosha kwekungwarire ndxondo dzemuntu utano hwadzo.

Zvimweni zvezvinoshungurudza anthu mumantharaunda, zvinosanganisira kusaema zvakanaka kwendo kwendxondo, kubudiridza ngenharaunda dzinenge dzeikurire anthu.

Ana mai ane ana atototri anooneke eifundiswe ndiana mbuya pandau dzechibhedhleya Kufundiswa kubata nekungwarire àna kuti ana anode kuryei kunge anota.

Amai ane ana adodori anosisa kufindiswa ndiana mbuya kuzvibhehleya zvingadai ngekupuwa mukaka paana achiri pashi pemakore mairi nekurya vanofanira kupuwa kungwarira utano hwavo.

Panodetserwa antu peshe pachibhedhleya neanorapwa eshe anosisa kunge ane mitemo inoasunga kuti antu anobatwa zvakanaka pachibhedhleya nekuti antu aaitirwi zviro zvisina kuna.

Ndau dzepachibhelera nemakirinika dzinoneka dzirindau dzinosiso dzakachena nguva dzeshe kunevantu vakatoemera zvona izvozvo pazvi bhedhlera zvekuchenesae ntaraunta.

Nzvimbo dzezvibhedhleya indau dzinosisa kunge dzeigara dzakachena nguwa dzeshe nekumwaiwe mitombo kuti zvimweni zvezvirwere zvinokone kubata anhu anenge eihambira pazvibhedhlera zvisaabata nekupararira.

Mutumbi womunfu wakafa unoiswe mawunongwaririrwa wakangwarirwa kuti uzondopiwa hama dzakona vazondorasha zvinodikana kuti munge muine magetsi nekutonhorera kuti .undu asashata.

Zvibhedhleya nemumakiriniki munosisa kuti dzinge dzirindau dzinooneka dzakabachena kwemene kuburikidza ngekutsvaira ngeantu anenge eishanda apapo kuitira kuzoashira arwere.

Mabandla amweni akadai ngevemakereke ,anokone kudetserawo mukuakwa kwezvibhedhleya, zvinogona kutodetsera nharaunda neatendi anenge eipinde mukereke yakhona iyo.

Ndau dzechibhedhleya dzinooneka dzeidetsera antu akasiyana -siyana amweni anorwara ngemazino amweni ana atori amweni anoita ngezvemakanda awo amweni anoda ngezvekurongwa kwemhuri.

Chibhedhleya indau inenge yeirapirwe antu anenge ane mikuhlani yakapambaukana asi inonge ine mitemo inotonga apapo yekuti antu anobatwa zvakadini pachibhedhleya.

Ana adodori ari pashi pemakore mashanu anosisa kuenda kuchibhedhlera eibaiwa. Kuongororwa kuti aana zvirwere ere. Ndonguwa yaanenge achada kubatikirwa zvakanyanya kakurutu ngezveutano.

Muzvibhedhlera munosisa kunge muine Zvinongwarira zviro kuita kuti antu asatsva nemuriro kuti antu agare veiemera kuzoona dhokodheya.

Vana vekumayunivhesiti vanenga veifundira kuzoita hudhokodheya vanosisofundira veifundira mune zviro zvakona zvavanoda kuzoshandisa vakumushando zvakadai ngekuti vantu vanenge veishandisa mitombo vanofana kubata iyona.

Makurukota anoona nfezveutano hwevantu anosiso kuunganidzana oise masoro pamwe eikone kuendesa zvifundo zveutano kuantu kunohekesera antu ngendaa nezvirwere.

Bazi rezveutano rinosise kuti rihambe nezviro zvakaita kudai nekudziridzise ntharaunda ngendaa yezvirwere zviri kutekeshera nekuti anthu anokone kuzvingwarira kubve muzvirwere zvonazvo.

Vantu vane mishando yekushanda kubazi rezveutano vanooneke veiunganidze misoro pamwepo kuti vaone kuhamba nemitemo inokone kuendese shoko kuangu mumantaraunda.

Makurukota emene anokona kuona vakafundira nezveutano vanokona kudhibhana veiite mudhibhano yavo kuwunganidzana ngendaya yekubhuya ngeutano hweantu ngekuti utano hunoguma sei kuantu eshe.

Mabazi eutano anooneke aine amweni mabandla anokone kuajigera amweni emunyikayo amweni emunyika dzimweni dzinokone kubatsira kuti utano huenderere mberi kuvanthu.

Kufundiswe kweantu kushongedze bonde mumantaraunda kunodikanwa kuti antu afunde aziye kukone kudzingwarire pakusangana pabonde.

Zvibhedhleya zvikuru, zvinoendeswe anthu ,zvinooneke zviine rukumbati, rwekuti munthu unokone kuradzikwa, paanoradzikwa pamubhedha eikone kuongororwa, nekurapwa ndianadhokodheya aripo pachipatarapo.

Chibhedhlera indau inosise kunge akachengetedzwa yakachena nguwa dzeshe. Antu ano shandemwo anoite mabasa aka pamhaukana. Amweni ngeekuone nharaunda, amweni ngeekungo chenesa mukati nepabanze.

Madhokodheya amweni pachibhedhlera anokone kunge akaemera mushando umwe wekuona ngendaa yemadziso neantu eikona kudetseredzwa ngemishina yechizvino zvino.

Zvimweni zvezvibhedhlera zviri mundaraunda zvinenge zvakagadzirwa ngedzimweni dzemapazi akapambaukana anokona kudetseredza ngezveutano kuti wakone kudetsera antu mumandaraunda.

Zvibhehleya nendau dzinotengeswa mitombo zvinosise kuinde kusinde neantu anenge ahloyiwa ndidhokoteya anonyorerwe mitombo yaanosiye kuda kutenga anokona kuinda masinde eyitenge mitombo yakoma

Antu anoshanda muzvibhedhlera ngenda yekutinakasangana neantu akapambaukana anosisa apfekw zvigonxo zvinokona kuvangwarira kubva kuzvirwere zvinotapurirwana kwazvo zvakadai nezvivhara muromo.

Chibhedhleya ,indau yekuti antu akone kurapirwa, inofanire kuti inge iri mudhuze nemiganga inogara anhu, kuti antu anenge arwara, akone kurumbiswa kuchibhedhleya ngenguwa.

Pachibhehleya nguva yeshe yeshe panofana kungepane zvikwangwari zvinokomba kuti chakati chinoitirwa ino chakati chinoitirwa ino kuti antu asarashika kwanenge eida kudetserwa kwakona.

Ndau dzechibhendleya dzinoenda koorapirwa antu dzinodhibana antu anenge ane matambudziko akasiyana siyana. Ekuti amweni anokona koomera eipinde kodetserwa ndiana dhokodheya.

Ndau yechibhedhleya inosise kunge yakaakwa midhuri yakabanaka yambo yekuti antu anokone kushandiramwo zvakasiyana siyana pamweni panooneka panoashirwa antu nemunorapirwa antu nemwaanohloyiwa.

Anthu anoona ngezveutano anosiso kuhambira mumakanyi eione kuongorore ngazi yeanthu anthu kuti aone kuonekwe zvirwere zvaanenge anazvo mumakanyi.

Mishina imweni yechimanje manje inoshandiswa ngemadhokodheya kuzvibhedhlera inokone kuongorora kuti munhu unenge eihambe ngazi yake nenyama dzake nechirwere chakanganyi munyama dzake.

Ndawu dzimweni dzinooneka dziri mubazi rezveutano ngedzinotorwe andu anenge asangana ngekurwara kwengqondo ngendaa yekutore zvinodhaka anokone kubetserwa kune dzimweni ndawu.

Ndau dzakadai ngezvibhedhlera dzinosise kunge dziine movha dzakagarirepo dzonokona kutwara mitombo kuendese kweinoda kungwarirwa nekutwara arwere anenge asiri kuita zvakanaka kuarumbisa kuti akone kudetserwa pachibhedhlera.

Zvibhedhlera nendau dzimweni dzekurapiwa kweantu dzinooneka dzeite mushando yakapambanuka inosanganisira kurapwa kweana adodori kurapwa kana mai kurapwa kwemazino nezvimweni zvinokone kunge zveioneka nemichina inokona kudetsera pakurapwa kweantu.

Chibhedhleya chimwe ngachimwe chinosisira kunge chine movha inotwara anthu anenge eirwara movha idzi dzinodetsera kurumbisa anthu anenge eirwara kuchibhedhleya kuti akone kudetserwa ngenguwa.

Ndau yechibhedhlera, indau inoonekwa irindau inonge yakachena nguva dzese. Indau yekuti antu anoone pekudzororera akaemera kurapwa, amweni eiteerera nyamadzavo arimumimvuri eizororera kumwe mitombo yaanenge apuwa.

Chi bhedhleya indau inosisa kunge ine zvi kwanisiro kakurutu ne zveshe zveku shandisa zvaka songona zvino sanganisire movha dzakona dzeku takure arwere kuti aone kurumbiswa anenge asingazi kuzwa zvakananaka.

Ndau dzemuzvibhedhlera dzinosisawo kunge zvakanyorwa kureketa kuburikidza nezvinoitwa ndau yakona kuti kunorapwa kwevana kwemakodo ino ndekwekuti anhu akazvitwara azvidetsere.

Mitombo mwei nooneka mu zvibhedhleya meino tengeswa kana pa kiriniki ino sisira kunge yaka ngwarirwa mu ndau dzakachena dzekuti adzii endi zuva kana kuenda mvura inokone kushaisha mitombo imweni.

Kurapwa kwematenda amweni angadai ari mumakodo kunosiso kuti muntu ange akaende kuchibhedhleya. Eindoongororwa kuonekwe kuti makodo akagwinya ere. Aone kutanga kurapwa muntu asati akone kukorere kugara pashi nekukone kuhamba.

Vantu vanosisa kuti nguwa ngenguwa vaende kuzvibhedhlera Vandohloiwa nekukona kuonekwa nemadhokodheya kuti mwoyo unenge uchipomba mukati zvakanaka here nekuti nyama dzemwiri dziri kuita zvakanaka here.

Muntu inosise kuti akazwa nyama dzake dzemukati dzisiri kuite zvakanaka, unoende kuchibhedhleya andohloiwa ,kuoneka kuti aazi kukuwarire mukati ere, mumakodo ake, kana munyama dzemukati.

Antu anenge eyitambudzika ngekurwara ngemadziso, anosiso kuti ayende kuchibhedhleya, andoongororwa ngemadhokodheya anoona ngezvemadziso, amweni angadayi iri tsanga inoyita kuti muntu asazoona zvachose.

Zvirwere zvimweni zvinenge zveyiangira kudya mundu ngemukati zvinodikanwa kuti mundu ayende kuzvibhedhleya ondo ongororwa kuti chiini chakange cheyimurwadza manyama dzake dzemukati kuti awone kubayirwa.

Kupandwa ngesoro pamweni kunokone kukombidza kuti munthu une ndxondo dzisire kunyatsa kuemesana zvakanaka zveiburikidza ngechiemo chepaanenge akagara kuti haazi kutasa kugara zvakahlamburikana.

Vantu vanoona ngezveutano vanoshanda neantu nezveutano vanosise kuhambira mumakanyi kuona anenge akura ohamba eiongorora kupomba mwawo kweropa echihambire mumakanyi.

Antu amweni anoradzikwa anenge asangana nemukuhlani yakapambaukana muzvibhehleya ,anosisa kuti apiwe ngazi kuwedzere yaanenge anayo anayo paanege eirwara pakona.

Antu akura anosise kuramba eyienda kuzvibhedhleya kovhenhekwa ndiana dhokodheya kuti munyama dzawo zvichiri kuhambirana zvakanaka ere nekuti awone kurapwa denda risati rapora .

Kurapwa kwemunthu unenge akaradzikwa kuchibehleya kunenge kweida kuchinjwa, kuva nenguwa kuti munhu asarwadziwa ngemakodo nedzimweni nyama kutoita maronda ngekuradzikwa.

Madhokodheya anosise kuyise musoro pamwepo, veyiongorore mikuhlani yaanenge eyisangana nayo kuti awunganidzane, awone kureketa ngendaa yekuti mikuhlani iyi inokona kurapwa ngemuhloboyi nemandoyi yemutombo.

Zvimweni zvinoite kuparidzire shoko rezveutano nekufundiswa kwaanhu maringe nezvirwere unogone kuhambkrana nezvidxoko zvinopuwe anhu ohamba eierengese anhu eitoerenga eione zviri kutambudza mumantaraunda.

Kutarisa nguwa yakareba pakhombiyuta, kunokonzera kuti madziso arwadze. Kunodikanwa kuti muntu arambe eiongororwa madziso, kana eishandise makhombiyuta, eimaningira kwenguwa yakareba.

Zvimweni zvezvinenge zveirwadza antu mikuhlani inokone kudei yeitamba mukati makodo memuntu. Muntu vozwe kurwadziva izvo kubeni zvinenge zveibve mukati kumakodo emuntu.

Kurapwa kwezvimweni zvematenda anooneke muantu kunodikanwa ndiana mbuya vemuchibhedhlera ange eiziya muntu wakhona kuti unorwara ngezvimweni zvirwere zvakadayi ngeyi kuona kuti vazoona kutanga kurapa zvimwe.

Mumweni memunogadzirwe mitombo, nemunoongororwe ngazi yeantu nemvura dzinobuda mumwiri memuntu kana mabesha amweni, zvinoshandiswa zvakasiyana siyana mitombo inoshandiswepo yakasiyana-siyana.

Michina yechizvino-zvino, inokone kushandiswa, ngeantu anenge eiongorore ngazi dzeantu ,nezvirwere zvakapamphaukana muzvibhedhleya, Ano inogona kushandiswa ngeantu chete, anenga akaifundira kukone kuishandisa michina iyona.

Imweni yemichina yechimanje manje inobetsira kunoshandiswa muzvibhehlera inotengwa ngemari inodhura kakurutu asi inobetsera madokoteya pakuita mishando yavo.

Arwere amweni anosisa kuenda nezvirwere zvawo kuzvibhedhlera osvika ondohloiwa kuonekwa kuti mukuhlani uri kutangura papi nekuti unokona kurapwa nendau dzakaita zvekudini kuzvibhedhlera.

Dzimweni ndau dzepachibhehleya ngedzinooneka dzeiende kohloyiwa zvinobuda munyama dzeantu ,ngazi yeantu ,mabesha kana mvura dzimweni dzinobuda mumuntu kuooneke kuti zvirwere zvingakone kurapwa ngemuhlobonyi.

Michina yechizvino zvino yekudetsera muzvibhedhleya kuti madhokoteya akone kuongorora muntu unenge akaradzikwa kuti chirwere chake urikurarama urikupona zvakadini nekuti urikutora mutombo yake yeizwa ere kutakazeka kwenyama dzake.

Bahla rimweni rino oneke mubazi re utano ngere kukone ku ningira ku hloya ngazi dze antu kuone kuti zvirwere zvino tapukirwana ne zvimweni zviri mungazi ye muntu.

Kuchibhedhlera kune ndau dzinoongorore zvinenge zveibuda mumwiri mwemuntu ngazi kana mabesha kuona mikhuhlani inenge iri mungazi mwemuntu.

Imweni yemichina yechizvino-zvino inoshandiswa muzvibhedhlera, inotengwa nemari yakawanda kakurutu nokuti inoshandiswa kuhloya nzxondo dzeantu kana matumbu evantu kuone zvinenge zveishatemo.

Imweni ye michina inooneke pa zvibhedhleya nge yeku ongorore muntu zva anonzwa untu uno radzikwa opinzwe mukati me chimu china chakona chinokone kuongorora ndxondo dze muntu kuti dzaka dii adzizi ku kwaara ere.

Dzimweni dzendawo dzepazvibhedhlera dzinongorore ngazi yemuntu yoona kuti chiini chiri umomo mungazi kuti aone kuzobetserwa nekurapwa kwakona.

Ngazi yemuntu kakurutu ndiyo ino shandiswa kuone zvirwere zvinenge zviri mumuntu ngazi inokone kuongororwa kuone chirwere kana kuti uwandu hwe ngazi iri mumuntu.

Imweni yemudziyo yepachibhedhleya inooneke yeikone kungwarira mitombo imweni inode panotontorera neimweni inenge yeida munodziya kuti ikone kungwarira mutombo iyona isaoneke yeishata.

Ndau dzechibhehlera vantu panondoorapwa vanosise kuzikanwa kuti vantu vanobve pari, makore avo ndokuti vawone kudetserwa ngekurapwa kwakona nekupiwe mitombo inoenderana.

Ana mai anenge akabara ana adodori vanosise kudetserwa kuchibhendhleya ndaana mbuya kukone kuchengetedza nekungwarira ana awo ngekuapa mukaka wepazamo ngekukona kuapa chikafu chinoake muviri

Zvimweni zvezvidziyo zvinoshandiswa ndidhokodheya pachibhedhleya unofanire kunge anazvo nguwa dzeshe, zvaanoshandisa kuhloya antu kuona kuti chirwere chine munthu ngechiri nepakuzovhiya.

Mitombo imweni mugadzirirwe wayo inosise kunge yeiongororwa ndiana mazvikokota akufundira zvekugadzirwa kwemitombo okone kunyora zvimagaba zvakona kuti umu mune chakati umumune chakati.

Zvimweni zvezvi hlayo zvinoshandiswa pazvibhedhlera zvinoshandiswa ndiadhokodheya kuti muntu akhone kuningira kunenge kuine muchini yavanenge veishandisa kuti ainde pasinde nayo kuti vaone, kuone denda rakona.

Zvimweni zvezvihlayo zvinoshandiswa muzvibhedhleya ndechekuti muntu unokone kuchimurudzira kana kuchidzasira zvinoenderana nekuti dhokodheya anoda kushandisa michina yakadini pamuntu iyena.

Pachibhedhleya antu anooneka eishandise chihlayo chekukone kutenderedza antu amweni anenge auya asisakoni kuhamba anokona kutenderedza nechihlayo chinoabvisa paanenge auira kuenda kwanorapira.

Zvimweni zvezvinodetseredza vantu vanenge vakakuwara zvinokone kutengwa kunotengeswe mitombo zvakanyorwa ngemadhokodheya anokona kuona ngezvemakodo evantu kuti akone kudetseredza kuti makodo adzokedzane.

Imweni yezvimuchini zvinoshandiswa pachibhedhleya inosise kungwarirwe pakanaka peinenge isikaenderwi ngemvura kana kuchaiwa ngezuwa ngekuti inokone kuita ngura ikasazoshanda mishando yayo zvakanaka.

Zvimwenii zvezvinoshandiswa ngeantu anenge eikone kuite mishando yekutambe mabhora , kuti nyama dzavo dzinge dzakathakazeka, anosise kunge ane zvimuchini zvinoadetsera.

Midziyo inoshandiswa pachibhehleya imweni inosise kungwarirwa mwainenge yakachengeteka munenge mwakarongedzwa panenge pakagara zvakanaka kuti isaonana nezvimweni zveinoona inokone kukuwadzwa.

Imweni yezvinoshandiswa pakurumba kwemhuri zvinooneka muzvibhedhleyakwakadai ngekubairwa kwejekiseni inova kwemapilizi kana kushandiswa kwemakondomu Kudziirira pabonde.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pachibhehleya pakuvhiiwa kwemuntu muntu unenge achivhiiwa nemadhokodheya zvinodikamwa kuti zvinge zvichishanda kamwe zvotorashwa kuti zvisazoshanda zve.

Imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhleya nezvihlayo zvakhona zvinoshandiswemwo zviro zvinotora makur emamare yakati kutu kutu kuti zvione kutengwa zveishandiswa kuzoorapa kwevarwere muzvibhedhleya.

Ku ongororwa kwe ngazi ye muntu kunokone kudetsera kuone chirwere chinenge chiri mungazi ye muntu nekuti imweni ngazi yaka purungana ere mu muntu kana kuti ino shota zvimweni zvinodiwa.

Imweni yemichina inoshandiswa pachibhedhleya inoshande kuongorora mukati menyama dzeantu kuone zvirwere pazvingadei zvakahwara ione kurapika.

Imweni yemichina inooneka yeibetsera antu muzvibhedhleya. Inokona kuabetsera ngekuti antu anenge apererwa ngemweya anokona kupuva zvimweni zvinobetseredza kupuva mweya unotengwa vemuchibhedhleya.

Imweni yemichina yepachibhedhleya inokona kudetsera vantu vanenge vakaradzikwa nevanenge vanyaradzwa pachibhedhleya kuti vakone kushandisa mweya wekufema unotengeswa.

Mitombo imweni inogadzirwa inosisirwa kurashirwa mwakanaka maisingaonani nekunofemerwa antu netuana twumweni kuitira kuti zvimweni yemitombo inouraya ine ngozi kakurutu.

Michina imweni yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhedhleya imweni inokone kuningira kuti muntu mwoyo wake urikuita mupomberei ngazi nekuti irikuita muhambirei.

Zvimweni zvezvinoshandiswe pachibhehleya munoonekwa mweingwaririrwe mutombo inenge yeide munodziya ,mitombo iyona inokone kuiswa mwekuti irambe yeidziya kuti mutombo wakona urambe weishanda.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya pachipatara pakuvhiya muntu zvakadayi ngezvigero nezvisingwani zvinosise kunge zviri pandau yakaoma, isina mvura kuti zvisaite ngura.

Zvimweni zvezvinoshandiswa kuchibhedhleya pakuvhiyiwa kwaantu zvinosisenge zvakangwaririka pasina mvura pekuti zvirambe zvakaoma, zveisukwa ngemitombo kuti zvisazokuvadza antu.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pachibhedhleya, ngezvinenge zveyishandiswa kuti zvione mukati memundu, zvimweni zvinoyiswa mukati memuntu kuti zvitore mipikicha yepanenge peyirwadza mukati memuntu.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pakuvhiyiwa kwevantu ngemadhokodheya zvinosisoiswe pandau dzakawoma kuti zvisaite ngura nekuti zvinozokonzere zvirwere pezvinenge zvovhiya ana.

Imweni yemushini inoshandiswa mangwani inoshanda muzvibhehleya inosisa kunge ine makombiyuta mezvibhedhlera yeikona kubva pandau imweni kuenda pane imweni nskuiswawo pazvifi kuti ikone kuhamba yeitenderera muzvibhedhlera.

Zvimweni zve zvino batsira kurapwa kwe muntu zvi ndxoko zvino simirwa ku desteredza muntu unenge aka kuvara kubate mushana wake kuti usa ramba wei rumbunuka.

Kungwarirwa kwengazi kuti ikone kushandiswa inodikanwa kuti ingwarirwe .........kuti ione kushandiswa mukuongororwa kwengazi nematambudziko ezvirwere zvakapambauka.

Imweni yemichini yepachibhedhleya inokona kushandiswa kuona kuti ngazi iri kupombwa ngeropa yakaita muwandirei kuburikidza ngenguwa dodori inenge yeihamba ngazi yemunthu.

Imweni yezviro zvemuchini inoshandiswa pachibhedhlera inenge yeivheneke kuone munzee dzeantu kuti munzeee mune mapundu ere kana kuti chiibi chiri kukonzera kurwara kana kubuda kwempurwa munzee.

Zvimweni zvezvino shandiswa muchibhehleya zvinodikanwa kunge zvinemarenje ezvimweni zvinotwara mitombo yeibairidza antu anenge akaradzikwa muzvipatara zvinosise zveikona kuhamba kubva pandau imwe zveienda pane imweni

Ku dzivirira kwe mukuhlani we besha mupengo raka oneke raka teshera nyika dzeshe rai oneke antu eyi dikanwa kuti aunganidzane abairwe mutombo weku dzivirira beshe mupengo.

Imweni yemichina inoshandiswa pakurapwa kweantu inenge yeidetsera kuona nekuoongorora mumakodo meantu zvinenge zvirimwo zveibudise pakombiyuta kuona kuti dambudziko rirkutangire pari.

Imweni yemichina yepachibhedhleya inokona kuongorore mukati mundani memunthu yeibudisa mupikicha yezveinenge yeiona mukati mwakona.

Imweni yemitombo yechikosoro inooneke munotengeswe mitombo, yaakutorwa ngeantu anobata zvinodhaka kutoti adhakwe. Antu anofanira kudzivirirwa kubva kune vanoita izvi.

Mutombo inosisa kungwarirwa ngendau yayo meinotengerwa neku nekungwaririrwa imweni inoiswa inenge iri yemaronda imweni yemundani imweni yemusoro imweni inorapa vandu nglondo dzavo kuti dzione kugadzikana.

Mitombo imweni inopiwa ana adoodori ari pakati pemwedzi umwechete kusvika pagore rekubarwa kwawo unokone kunge iine chekubairira chakona ngenguti havasati vakukone kumwa mitombo.

Mitombo imweni inonyorwa ndiana dhokodheya inosise kotengwa kunotengeswe mutombo yechiuya iri mumapirizi anenga akanyorwa yeienderana nechirwere chinorwara muntu kuti unomwe manganai.

Amweni emaphirizi anotengeswa anokone kunge eishanda kuti muntu akone kunyaradzwa marwadzo akafanana nekuhotsira kana miro dzinenge dzakavharika.

Imweni yemitombo inoshandiswa pakurape anhu, inouya ari mapirizi anenge akatonyorwa kuti uremu hwawo hwakadini ngekuti anopuwa vantu vanezvirwere zvakadini neuwandu hwawo.

Mitombo yechingezi yakanakire kuti inenge yakatouya yakatogadzirwa yakanyorwa. Nekuti umu mune mutombo une uremu hwakadini nekuti unokone kushanda kuvantu emazera ari. Kuitira kuti antu asazoshandise zvisizvo.

Mitombo imweni inooneke yeitengeswa munotengeswa mitombo inokone kunge yakanyorwa ndidhokodheya kuti ishandiswe ngemuntu unenge ane zvisasa kana panorwadza kuti aone kuzorera mutombo iwona.

Imweni yemitombo iokwanisa kutengeswa kurapa mukuhlani yakapambanuka inooneka kuya iri mumapilizi anokone kuiswa muzvibhedhlera kuti achengeterwe ari mona imomo kuitira kuti mutombo yakona isa shata.

Imweni yemitombo inooneka yechingezi, inooneka ichidetsera antu kugone kuwedzera ngazi mumwiri mawo. Anenge arimaphirizi ekuti muntu unomwa pazuwa pazuwa, eitowedzere ngazi mumwiri make.

Mitombo yaana adodori yavanopiwa kana vachinge vaine chikosoro kana kudziya muviri inosise yakaiswa zvin̈otapira zvingadai ngehuchi kuti ion̈e kumedzeka ana asanetseka.

Mitombo imweni inooneka yechiuya mundau dzakasiyana-siyana, iri yaeanthu akuru. Inokona kudetsera, kuchikosoro ,kutemwa ngemusoro, marwadzo, akasiyana siyana. Inokone kunyaradza izvozvo.

Mitombo imweni inoonwa ichitengeswa munotengeswa mitombo zvinokona umwe muntu eikona kuitenga asina kupuwa nekunyorerwa madhokodheya iri mitombo inokwanisa kunyaradza marwadzo akaita sekupanda nesoro kana kurwadziwa nemundani.

Imweni yemitombo inokone kutorwa ngeantu kudetseredza kugayiwa kwechekurya chinenge chiri mundani mwemuntu , kuitire kuiti muntu asazo simuke nyongo shure kwekunge arya chikafu chimweni.

Imweni yemitombo inoonekwa kuzvibhedhlera inopuwa muntu anenge anyorerwa nemadhokodheya kuti aone kunge eirarama nayo upenyu hwake weingokura akaisiya anenge okanganisika mukuhlani waanayo unowedzera.

Mapirisi amweni ngemitombo imweni anosise kungwarirwa mundao inenge yakasvibira yekuti haakwaisi kuonana nezuva kana kuonana nemvura mumakabati .

Mitombo imweni yechingezi inoneke iri mumaphirizi anopuve muntu ndiana dhogodheya. Kana kuti unokone kunyorerwa vondotenga kunotengeswa mitombo.

Maphilizi anokona kuuya aine mitombo yakapambaukana zveienderana nemukuhlani waanoda kubata mukati menyama yemuntu. Zvinenge zvakatonyorwa pabhodhoro rakona kuti uyu unorape zvakati.

Mitombo imweni yechingezi inouye yakatonyorwa kuti inode kumwiva pandau dziri nekuti inomwiva ineuvandu hwakadini. Kuitira kuti isazokuvadza muntu unenge aimwa.

Mitombo imweni yemuzvibhedhleya kakurutu yekubaira antu majekiseni inooneka iri muzvi bhe bhotoro zvinenge zvakavharwa maningi ngekuti mitombo yakhona iyoyo yakagwinya maningi.

Mitombo imweni inooneka yeitengeswa munotengeswe mitombo inooneka yekushandiswa ndiana baba panhengo dzao panguwa yaanenge veida kuita bonde rinotora mukuwo wakareba.

Ngazi inokone kutorwa kuti iwone kushandiswa ndiana mazvikokota anoongorora kuti iongororwe kuti amuna zvirwere ere zvakadai ndiana marariya anokona kurapwa einge aoneka ari mungazi memuntu.

Mitombo imweni yechingezi inogadzirirwe antu anamai kuti akone kuronge mhuri dzawo, kuti ana aone kuparadzaniswa kuti umweni akambobarwa aone kurerwa veizoitezve umweni.

Mitombo imweni inokone kushandiswa muntu kana ane marwadzo unokone koitenga kunotengeswa mapirizi nyangwe asina kunyorerwa ndidhokodheya unokone kotenga zvekuti anyaradze marwadzo angadai ngemusoro unopanda.

Amweni emapirizi atinoona munotengeswa mapirizi anokona kunga akanyorwa nemadhokodheya amweni unokona kutotengao munotengeswa kubudikidza ngezvaunenge weizwa.

Mitombo imweni yechingezi inooneka yakangwaririrwa muzvibhodhleya yakanyorwazve mutombo unenge uri mukati nekuti unokone kudetserei pamunhu nezvaanenge eirwara.

Mitombo imweni yechingezi inokone kushandiswa pakurapa zvakasiyana siyana inokone kuonekwe imweni iri yekudzodzera paanenge peirwadza pakona.

Mitombo imweni inokona kuuya iri mubando remapirizi yeikona kushanda zvakapambaukana zvichienderana nekuti kune mukuhlani wakaita wekudini.

Zvinoonekwa kuti imweni mitombo unogadzirwa yechimanje manje inotobvawo kumakwenzi nemashango anooneka mumaganga evantu ndoo anogona kugadzira imwe mitombo yechingezi.

Mitombo imweni yekumwa inoshandiswa kuti antu anenge eikotsora anokona kutora uwowo omwa kuitira chikosoro chakakakwa nemabesha akaomera mukati .

Amweni maphirizi anooneke eirapa mikuhlane yakapambaukana anooneke eyingwaririrwa muzvibhotoro kuti mutombo wakona usarashika.

Imweni yemitombo inoshandiswa kurape mukhuhlani yakapambhaukana inooneka iri mitombo yekuita ekudzodzera, panenge pane marwadzo pakhona panodzodzerwa mutombo.

Mitombo imweni yakadai ngemapirizi anouya ari mumaara akasiyana siyana anooneke eirapa mikuhlani yakapambaukana inenge iri mumwiri mweantu kurapwa ikona kunooneke eioneke mwaanotengeswa anyorerwa kubva kuna dhokodheya.

Amweni e mafuta ano nasirwa kunasire ganda ano oneke eishandiswa kuderedza ku chaiwa nge zuva kwe mumwiri me muntu kuti muntu akazora wona achaiwi nge zuva maningi.

Mitombo imweni ino tengeswa kuno tengeswe mitombo ino oneke yei shande mu ndani ku detsera ku gayiwa zvekurya zve muntu zva anenge arya zvei detseredza.

Mitombo imweni inosisa kungwarirwe mundau dzakaita semabhodhleya kuitire kuti isashata ikone kushandiswa iri mundau yayakagadzirwa iri ndiana mazvikokota.

Imweni yemitombo inotengeswa munotengeswe mitombo, inooneke iri mitombo yekudzorera panenge peirwadza pakhona. Miyombo iyi inotengeswa munotengeswa mitombo, yeunonga wanyorerwa ndidhokodheya.

Umweni wemishando we madhokoteya akafundire mushando yakona ngeye kukone kuone andu ane ndlondo dzinenge dzisina kugadzikane pa ndau awawo anokone kurapwa eikone kureketa nema dhokoteya anokona zve ndlondo.

Amweni madhokodheya anooneka muzvibhedhleya kana kuti makurukota ezveutano anenge eiona nekuongorora ngendaa yekushanda kwendxondo dzeanthu kukone kungwarira anthu akadaro.

Chirwere chinokona kubate ngonxo dzeantu Kona kuoneka mumuntu akagara eiongororwa muzvibhedhlera unokona kuona kudetserwa nekukasira kuti aone kurapwa.

Mapazi aka pambaukana ezve utano ano ona ngezve ndxondo dze antu ku kone ku taramusa antu kuti ndxondo dzavo dzinenge dzei shanda zvakanaka ere kune madhokodheya akato emera zvonazvo.

Antu anoona ngezveutano ebazi reutano vanosise kufundisa antu maringe ngendaya yemikushani inokona kunata ngxondo dzeantu. Antu azhinji anorarama nekurwara mungxondo.

Ana anosisa kuti angwarirwe ngeabereki avo kuitira kuti ana adoko anokona kukokowa zviro kana mvura dziripachoto okona kutsva. Anoda kurumbiswa kuchibhedhlera ngenguva kuti akone kudetsererwa.

Bazi rezveutano rine mabanhla anoona ngezvekungwarirwa kweana nekurapwa kwawo ,kudzidziswa kweantu anamukoti neamweni anenge eiita mabasa ekuchengetedzwa kweana pazvibhehlera .

Vana vadodori vanosisa kupuwa rudo runobva kunababa namai kuti vaone kukura vakangwarira nekuoneka veipuwa kurya kune utano mumburi dzavo.

Vana mai vanosise kufundiswa kuchibhehlera zvekungwarirwa zvevana kuti akone kungwarira vana ngekuti mwana eindobve kubarwa ukokona kuiswa paditi pamai ake azwe mudziira wamai ake akone kugara mundau nyuwani yapinda

Ndombi dzinenge dzeikura dzinosise kuvhenekwa kuti dziongorerwe kuti adziiti gomarara remuromo wechibereko nekudzivirirwa ngekubairwa muchibhedhlera.

Anamai mungozha nemhandadza anosiseawo kudetserwa ndiana mbuya nanasekuru nyamukuta kuti mwana unoite mubatirwei nekuti unoyamwiswa akadini nekungwarirwa kwemwana kuti unoryei nenguwa dzeanoda kuchinja.

Mapazi amweni ari kunyika dziri kuruware anokona kudetsera nyika dzimweni ngekurapwa zvakanaka kweana adoodori kuona kuti ana adoko awaniswa mitombo here yakaringana pakurapwawo.

Ana adoko anosisa kunge aine muntu mukuru unokona kuaringira nekuaona pamusoro pekucherechedza utano hwavo ana adoko aakoni kungwarirana pachezvavo.

Ana adoko anofanira kufundiswa ngendaa yekupfuye huku, kuti azoziye zvekurya zvinoake mwiiri yawo. Huku dzinodetsera kuti ana akure.

Mwana unenge abarwa unosise kupuwa rudetsero maningi kakurutu ndiana mbuya anoziya kubatwa kweana adoodori achabva kubarwa anode kupuwa zvinodziya nemweya wakachena wekuti afeme.

Madhokodheya anoite ngezvekuhloya nekuchekwa kweantu, anosise kunge akapfeka zviqgoko zvinoadzivirira kuti asatapurirwa, nekutapurira anorwara yona zvirwere.

Mwana wese kuti Akure mune zvakanaka unosisa kuwaniswe mukana yekukone kutamba neamweni nekupuwa chekurya chakanaka nezvighloko zvinodziya.

Ana adoridori anosise kudziirirwa kubve kune mikhuhlani inouraya ana adodori, ana anofanira kudonhedzerwa nekubairwa kuitira kuti asabatwa ngemikhuhlani.

Madhokodheya antu akafundira mishando yawo, anosise kunge eiongorora kuti zvirwere zvinobva ngepari, eihloya eishandise michini yechizvino-zvino yemuchibhedhleya.

Kushandiswa kwemuchina kwechina yechizvinozvino kunokone kudetsera pakurapwa kwevanhu pachibhehlera antu anosise kutivanenge veivhakachira chibhehleya vakone kuvhare muromo yavo kuderedzwa kubatira zvirwere .

Vantu vanoshanda pachibhedhleya vanosisa kunge vakafundira mushando vekushanda nemichina yakapambaukana inooneka iri muzvibhedhleya. Inofana kubatwa ngeantu akafundira neakasisira kushanda mushando iyona.

Imweni yemichina yepachibhedhleya inosisa kunge yeibatwa ngemadhokoteya akaifundira kuishandisa paantu nekuona nekuhloya zvinenge zvine muntu zvaanenge eirwara ndizvona.

Vashandi vepazvibhedhleya vanosise kupfeka zvidhloko zvekuti vanenge veizvingwarira kubva kumadenda avanoshangana navo muzvibhedhleya. Zvidhloko izvi zvekuvhara madziso zvekuvhara miromo.

Anthu anoshanda munotengeswe mutombo unosisa kunge ari munthu unokone kuziya ngezvemutombo wakafunda ngezvazvo unoziye mitombo yeshe nezveinoshanda mumwiri mwemunthu.

Madhokodheya amweni epachibhedhleya, anoshandire kubazi rekuongorora nekuona kunotangire zvirwere. Anoshanda nemichina yechizvino-zvino inokona kuhloya zvinenge zvauya.

Ashandi epachibhedhleya anosisonge akadxoka zvidxoko zvekuzvingwarira nguwa dzeshe Amweni anozvingwarira akapfeka zvidxoko zvemunyara nekuvhara muromo kuti asabatire zvirwere.

Imweni yemishando yeantu anotengesa maphirizi ngeyekuziya kuti maphirizi anoshanda chiinyi asati apa muntu. Maphilizi akona anokona kuzikana kuti muntu unoda kupuwa manganai.

Madhogodheya epachibhedhleya anooneka aine mipauko yakapambaukana. Amweni ngeanoshanda neantu akuru, amweni anoshanda zvemazino. Amweni ngeanoshanda eidetsera ana adoodori anenge auya pachibhehleya eirwara.

Madhokodheya epachibhedhleya, anoona aine mipandu yakapamhaukana. Amweni anoona ngezvemazino eantu ,anoona kuti kuora kwemazino ,kana kuti mazino ane mhango, anokona kurapwa ngendau yemuhloboyi.

Zvibhedhleya kana bazi reutano, rinooneka rine vantu vanoshanda mishando yakasiyana-siyana pachibhedhleya, amweni anooneka ari madhokodheya anoona ngezvemazino, amweni anoona nezvevana vadodori.

Vantu vanoshanda pazvibhedhleya vanoshanda mishando yakasiyana-siyana, vanosangana pabandhla, veireketerana ngendaa yezvavanoona zvinonesa muchibhedhleya, nematambudziko arimo.

Vamweni vanoona ngezvemitombo kunasirwa kwayo kuti ione kuzoshandiswa muantu. Anokona kureketa akayema eibhuya mishandisirwo vemitombo yavanenge vakagadzira kuti inokone kunangana nemikuhlani ipi.

Madhokodheya anosiyana siyana zveyienderana ngepaanoshandira amweni akafundira zvekushanda neana adodori amweni anana mai amweni zvaana mai amweni zvemwumatumbu mweantu amweni ngeanoita zvekuhloya nekuvhiyiwa kweantu.

Muntu unenge akaradzikwa muchibhehleya erapwa muchibhehleya unosise kuti aone kubatikirwa ndana mbuya epachibhehleya anenge eishandepo kumudetsera ngechekurwa nekuona kugeza kuaone kutia utano hwakanaka

Ana mai akazvitakura anosungirwa kuti aende kuzvibhedhleya uko kwaanondo onekwa nekuvhenekwa kuonekwa kuti mwama anenge ari mundani akagara zvakanaka here.

Chibhehleya chinoonekwa chiine ashandi vakapamhaukana amweni ngeanonyora antu kwaanobva nekuona kuongorora zvirwere zvinoabata asati vaenda kumadhokodheya kuti vandorapiwa.

Madhogodheya emuzvibhedhleya anooneka eishanda mishando yakapambaukana yekurapa madambudziko akapambaukana. Zvakafanana neumweni dhogodheya anongoona nezvemazino ega ndozvaanenge akafundira izvozvo.

Mitombo inooneke yedetsera chikosoro inokone kuuya iri pamhando dzakasiyana siyana yeienderana ngemazina nekugwinya kwemutombo wachona unenge uri muchibhodhoro.

Ndau dzinotengeserwe mitombo dzinosise kunge dziri mudhuze nentaraunda dzinogara antu kudai ngekuti ntaraunda imweni inenge iripadhuze nechibhedhlera chakona antu achingopedze kunyorerwa ndidhokodheya otoo tenge mitombo.

Mitombo imwenyo inokone kupuwa mazina akasiyana siyana zveibhuya kuti mutombo wakona urimwo wakaite muwandirei nekuti unokone kushanda kuvanhu wakadii.

Ndau dzino tengeswe mitombo dzino sise kuende ku dhuze ne antu kuti antu akone kutenge mitombo anenge asika zwii zvakanaka padhuze ne nharaunda dzawo mudhuze navo.

Munotengeswa mitombo munoonekwa mune mitombo imweni inodetsera ana yakagadzikwa ngendau inoenderana nekuti iyi mitombo yeana adodori iri mundau mayo yega.

Ana mai eshe anokurudzirwe kutore ana awo kuenda nawo kuzvibhedhleya kuti andoongororwa nekubairwa nekudontedzerwa pamweni ngendaa yezvirwere zvinobata ana adodori.

Ndau dzimweni dzinotengeserwe mitombo dzinosisa kunge dziri ndau dzakachena yamho kuti antu, kuti antu dzinge dziri padhuzezve neantu kuti antu akone kuone mitombo yavo nguwa ngenguwa.

Ndau dzezvibhedhleya zvidodori zvinoonekwa zvaiita mishando yakapambaukana, imweni kurapiwa kwemazino ,kuonekwa kweana adodori ,makanda eantu nezvimweni zvakapambaukana .

Mitombo mweinotengeserwa nemweinongwaririrwa, inongwarirwa ngendau zveienderana nekuti mitombo yona muhlobonyi nekuti inorapa mikuhlani yakaitawo kudini ndiyo inoendererana nemungwaririrwe wayo.

Mitombo inosisa kungwarirwe zvakanaka meinotengeserwa. Yakachengetwa ngendau, nekukone kuziya kuti isachaiwa ngezuva kana kuenderwa ngemvura mainenge yakangwarirwa.

Ndau dzinotengeserwe mitombo dzinosise kunge dziri pakajeka panooneka ngeanhu kuti anhu akone kuti akapinde mudhorobha anokone kuona panotengeswe mitombo zvirinyore.

Kungwarirwa kwemaphirizi mumakabati mwaanenge eingwaririrwa munodikanwa kuti munge musingachayi zuwa nekupindwa ngemvura zvinokone kushaisha mutombo unenge uri mumaphirizi nemumitombo imweni yakapamhaukana.

Mitombo inooneke pandau dzeinotengeswa iri yakarongwa kuenderana ngemihlobo yayo imweni inorapenyi, imweni ngeyekumwa. Imweni ngeyekubaira, imweni ngeye maphirizi.

Mitombo yechingezi inosise kunge ine mweinotengeserwa yeingwarirwa mwakachena munokone kunge musingapindi zuwa kana kupinda mvura inokone kushaisha zvinenge zvakagadzira mitombo iyona.

Kutengeswa kwemitombo yechiyungu kunosise kunge kwakanyoreswa zviri pamutemo wendau yona iyoyo ngekuti mitombo inodikanwa kunge yeitengeswa ngevanthu vanoziya ngezvayo.

Mitombo inosisa unge akayiswa pandau dzakachengeteka dzisingachayi zuwa, dzisingaenderwi ngemvura, iri mwayinenge yakagadzirwa yeichengeterwa kuyita kuti isawana kushata.

Kuti chibhedhlera chigone kushanda zvakanaka nekunotengeswerwa mishonga kuzvibatanidza ndau dzona mbiri panofana kunge paine movha inokona kurumba rumba yeirumbisa varwere yeirumbisa zvee mitombo yakona kuti anhu aone kudetserwa .

Mitombo inosise kungwarirwa painenge yakakonyerwa kuti anthu asandosvika eindotora asingaziyi mushandiro wayo kupedzisera anthu oshandise mitombo imweni zvisizvo mitombo inodikenwe kubatwa nekushandiswa neanthu akasisira.

Kumweni Mwemunotengeswe mutombo kunosisonge dziri ndau dzakanyoreswa dzakaongororwa ngevanoita zvebezi reutanonkuti unosisira ere nekuti vantu vakona vanoiziya ere mutombo yavanenge veidemwo.

Imweni yemitombo inoshandiswa yechingezi kurapa zvirwere zvakadai nana dungurira nekusagaya zvakanaka nezvekurya mumwiri inoonekwe munotengeswa mitombo.

Dzimweni dzendau dzinooneka dzinenge dziri ndau dzinotengeswe mitombo. Muntu akanyorerwe mutombo kwadhokodheya kuchibhedhleya unokone kuenda kobhuyirwa kuti ngaandoitenga kweinotengeswa.

Antu ano oneke eitengese zvemitombo, antu anenge akato fundire mushando iwona. Kuziye kuti pirizii iri rino rape chakati, nekuti rinei mukati mwaro chakari gadzira.

Nzvimbo yedzinotengese mitombo mundau dzakapamphaukana, dzinosisounge dzakanyoreswa, dzeionekwe, ngeantu anoziya, akasisira, akafundire nyaya dzekushanda nemitombo.

Mitombo ino sise kungwarirwa iri pa ndau dzaka jeka dzekuti dzino tondorera iri muzvima bhokisi zvayo kuti isa oneke yeipishwa ne zuva kana kuenderwa nge mvura yokona kuzo shanda.

Mumweni memunotengeserwa mitombo yechiyungu inosisonge yakangwaririrwa pakanaka nekuti anoyiziya anokone kureketa kuti iyi inongwarirwa apo iyi inongwarirwe apo

Ndau dzinotengese mitombo inenge yeida kurapa mikhuhlani yakapambhahukana inotozikanwa kungwarira kwakhona kuti iyi mitombo ngeye zvakati, iyi mitombo inorape zvakati.

Mitombo inosisa kungwarirwa ngendau zvichienderanazve nekuti muara wakhona unobhuya kuti ingeinoshandei, muhlobonyi nekuti unorapei mumuntu.

Mitombo imweni yekudonhedzera mumadziso inooneke yeide kungwaririrwa pekuti isapishwe ngezuwa iri mweinenge yakadzitirwa kuti ikone kushanda kudetsera madziso anenge eiona mhute, anorwadza, anotsangaya.

Mumwen memunotengeswe mitombo munokone kunge musina kubatana nechibhedhlera, pakatozviemera asi muntu unosisirwe kunge atanga aonekwa ndidhogodheya kuti akone kutengeserwe mutombo.

Madhokodheya neamweni anambuya anovabetsera naanasekuru vanosise kuende mumakanyi eikone kudetserwa ngekuhamba veikushe shoko remaringe ngezvirwere zviri munharaunda.

Anoona ngezvebazi rezveutano anosisohambira antu mumanharaunda, muzvikora eifundisa ana maringe nezvirwere zvinenge zvakatekeshera nezvimweni nekuti zvinokone kudziwirirwa sei.

Vebazi rezvewutano vanosise kuyende kuna antu, kuvabetsera ngekuvapa dzidziso yendaya yezvimatenda anenge arimumandarawunda, vahambira mavanoshashandira nemavanotengesera.

Vantu vebazi rezveutano vanosise kuhambira mumantaraunda muzvikora veionese anhu ngendaa yemadenda anenge ari muntaraunda dzawo kuti anoita mudziwirirwei.

Antu anoshanda kubazi rezveutano anosise kuise musoro pamwepo wiita mudhibano imweni yekukone kuronzere anhu ngendaa dzematenda arimundaraunda dzawo

Vantu vanobva kubazi rezveutano vane mishando yekubhuira antu mumakanyi ngendaa yeutano hwawo kuunganidze antu kuaabhiira ngezve zvirwere zviri munhaunda.

Antu anosise kuziiswa ngezvemikhuhlani inenge iri mumiganga yawo yavanogara. Kuziiswa ngaanamazvikokota anoona ngezvezvibhedhleya nekuti anhu anokone kurapiwa ngenguwa muchibhedhlera.

Makurukota anoona nezve Bazi rezveutano vanosisa kuunganidza masoro pamwe vechifundisa nharaunda nemiganga yakasiyana siyana kukosha kwekuringirwa utano hwavo nekuungwarira utano.

Antu nemakurukota ezvebazi reutano anounganidzana kuita hloko pamwepo kuti atenderere mazuva amweni anenge akatarirwa pashi nekuongorora ngezve mikohlani inobata antu.

Vemapazi anoona ngezveutano hweantu vanosise kuunganidze vantu vemumantaraunda veiafundisa ngendaa yemikhuhlani inenge yakaakomberedza nekuti inoite nemudziirirwo wemuhloboyi.

Kufundiswa ngezveutano kwakanaka yambho mumakanyi ngekuti anthu anounganidzwa obhuyirwa ngezvemukuhlani inenge yeishungurudza muntaraunda ngekuti inokona kudzivirirwa kakurutu ngemuhloboyi.

Antu anoita ngezvehutano anosiso hambira muma ntaraunda echifundisa ngendaa yeutano. Ngeantu nekurerwa kwakanaka kweana kubudikidza nekuonesa ana mai kuti anokona kungwarira sei ana avo.

Andu anooke eishanda kune zveutano ano sisirwe kuti ahambe eifundise andu maererano ngehutano ngezvirwere zvinenge zvabuda nguva yakonayo kuti andu aziye.

Bandika rezveutano rinoona zvakasisira kuunganidza vantu veshe ane mishando inozvekuita nehutano kuti kuti vabhuire vantu maringe ngekuzvingwarira kubva kumatenda .

Antu ezveutano anosisira kureketera antu ngendaa yekuzvingwarira kuburikidzwa nekuzvichengetedza kuti asabatirwa ngemukhuhlani wemarariya ,nekurara ari mumakangwaririrwa.

Ana eshe adodori, anosise kuramba eiendeswe kundau dzechibhedhlera ndianamai avo pamwedzi wega-wega kuti aone kooneka uremu hwavo ngekuti arikukura eikone kuona kurya kwakanaka ere.

Anamai anenge akabetserwa ngemwana mutotori, anosise kuyamwisa mwana iyena kwemakore mairi eiyamwisa mwana izvozvo zvinokona kutodetserazve kuronga kwemhuri.

Majaha nendombi ana mai nana baba akukona kuita zvekudhibana pabonde anosisa kufindiswa ngenda yekudzirira nebonde yakadzirirwa zvirwere.

Ana mai vakazvitakura vanosisire kuende kuchibhedhleya kuti andobetserwa kona iyoyo kubetserwa ngekubatsirwa ngekufundiswa. Ngekuti anodini nguva yaanenge oda kuti azobetserwa ngemwana.

Ndombi, dzati kurei dzinosisoti dzibhuirwe ngezveutano hwadzo kana dzichinge dzaenda kunguwa, nekupuwa zvikwanisiro zvevanokona kushandisa panguwa yevanenge vari kunguwa yavo.

Ana mbuya nyamukuta muzvibhedhleya anodetsera ana anenge achatanga kuite ana mai, kuti ana anokone kubatwa sei nekuti mwana unoda zvakadini nekuti aone kungwarirwa achiri mudodori.

Ana mbuya ekuzvibhedhleya anoite basa rekufundise madzimai ngendaa yenjira dzekukone kudzidziirira nenjira dzekukone kuronge ndidzona mhuri dzawo.

Majaha amweni anoite ngezvechingochani akasisirawo kupuwa muhlayo wekuti akone kubatsirwa pakudzivirirwa kwezvirwere zvepabonde.

Antu anosisire kufundiswa ngendaa yekuzvingwarira kwepabonde nekukone kuchengetedza utano hwavo.

Kuhloyiwa kwaanamai akadzitakura kunosise kuitirwe pachibhedhleya ndianambuya anenge akafundire zvona izvozvo. Kuoneke kuti mwana wakagara zvakanaka here, urikufema zvakanaka here mundani.

Kuhloiwa kweantu anenge akazvitakura kunodikanwa kuti kuende kuzvibhehleya ananyamukuta vaone kushandisa zvinodikanwa pakubetsere muntu unenge akazvitakura kuti asharashikirwa ngemwana wakona ngeupenyu hwake.

Ana mai anofundiswa ngezvekuringwa kwemhuri nekuzvishambidza mazuwa avanenge vari kunguwa dzawo izvi zvinoitwa ngezvifundo zvekuafundisa kugadzira zvidxoko zvekushandisa ari kunguwa.

Vantu vanenge veiite zvekurumba kana kutamba kwemitambo vanosise kunge vaine zviro zvevanopiwa zvinodetseredza kuti vechinge wakuwara wakone wakone kudetsereka ndizvona zvakadai ngezvinovhara panenge pakuwara.

Muntu unenge akuwara kana kuti eirumba pamweni eitambe mitambo yakapambaukana, unokone kupiwe chikwehle chinotondora kuti akone kunyaradza marwadzo.

Mwiri wemuntu wakazare mvura. Ndiyo yakazara kakurutu mumwiri memuntu saka muntu inosungirwe kuti einge eirumba kana kutambe bhora eijuwika unosise kumwa mvura yakawanda maningi.

Michina imweni inoshandiswa pachibhedhleya inoshandiswa kuti iveneke nekuhloya antu mukati mwavo. Zvakadai ngekuti muntu unenge eipinda mukati memichini kuti aone kuhlowa nxdondo dzake.

Muntu unoite zvekurumba kana kutamba mutambo yakadai sana bhora unosisire kumwa mvura kuti apetudzire mumwiri make mvura yaanenge eirasha nguwa yaanenge eirumba.

Kuekisaiza kunodetsera kuthakazesa mwiri yantu, kupishe mafuta anenge ari mumwiri wemuntu kuti ropa rikone kuhamba zvakanaka, nekuti asabatwa ngezvirwere.

Antu anoite zvekurumba nekutambe mabhora anokarakadzirwe kuti amwe mvura yakawanda kuitire kudzosere mvura yaanenge eirasha mumwiri dzawo.

Kumweni kwekurapa pazvibhedhleya ngekwekukone kufundise muntu kuti akone kugwinyise makodo kuitire kuti nguwa yaanozenge eirumba pakutanga kwebhora unokone kuirumbe nguwa yakareba asizi kuremba.

Zvimweni zvezvihlayo zvinoshandiswa nemadhogodheya zvinosiso kunge zveikone kutenderera kumuruka kana kudzakira. Zveienderana nekuti michina inoda kushandiswa pona apapo iri pari nemuntu.

Mvura inodikanwa paantu anenge eite zvekurumba kana kutambwa kwebhora kuitire kuti apetudze mvura inenge yeirashika mumwiri paanenge eijuwika anosise kupetudze mvura iya ngekumwe mvura yakawanda.

Kurapwa kwevantu vanoita zvekurumba kana bhora kunodikanwa kuoniwa kuti makodo avo akagwinya ere azi kuguka anenge eida kuongororwa ngemadhokodheya akafundira izvona zvekuemera antu anotamba mutambo.

Anamai akazvitakura ano ane mimba anooneke eikone kudetserwa mwakatogare kumakanyi eikone kubhuyirwa ngezvekurya zvawo nekukone kuthakanyusa miri dzawo atori kumhatso ngemadhokodheya kumboshandisa michina yechizvinozvino.

Michina yechizvino zvino inoshandiswa ngemadhokodheya yakukone kuti muntu kana atori kumbatso kwake unokone kuone dhokodheya akatobhiirwa chirwere chake chinoda mutombo wakadai.

Kurapwa kweantu ngemadhogodheya anenge ari kuretu navo. Ari kunyika dzimweni eishandise michina yechizvino-zvino, madhogodheya anenge ari kunedzimweni nyika eitobata antu ari kune dzimweni nyika.

Michina yechizvino zvino anodetsera kuti antu anokona kurapa vachiri kumakanyi awk veierenga madhokodheya pachivhuti vhiti chinenge cheimubhuura zvekuita nemitombo chekukura.

Anadhogodheya anogone kutoite umweni wezvirwere nemurwere unenge aine denda asi arikumhatso asi veitokone kumupa, kumubhuira kuti mutombo wounokone kushandisa ngewakati, eitoshandise tekinoloji.

Imweni yemitombo yeChiNdau inooneka mumantaraunda makatikomberedza. Inokone kunge iri padhuze neantu zvekuti antu anokone kuitora pasinde nawo, oishandisa pasina kumbobhadhara mare.

Mitombo yechindau ndiyo inoshandiswa maningi mumanharaunda ngekuti ndiyo inenge yakazara mumiganga kunodikana kutooneke ana sekuri anonga eiziya kushandiswa kwayo kuti inorapa chirwere chemuhlobonyi.

Mitombo imweni yechiantu inogadzirwa ngezvimashango zvinooneka mundaraunda kana mumatoro inokone kushandiswa ngemuntu unenge echiiziya kuti mutombo uyu ngewemusoro mutombo uyu unotorwa wakadini.

Mitombo yechindau inokone kugadzirwa ngezvimashango kana zvimbiti zvetiinoona mumuganga. Zvakanakira pakuti iri mudhuze neantu ngekuti akoni kutongoitenga.

Mitombo yechindau inooneka muzvimakwenzi nemimbiti irimushango, inodetsera ntaraunda ngekuti anhu anokone kuiona nyore, asina kubhadhare mare anenge eiziya hawo mitombo iyona peinooneka.

Mitombo imweni yechindau yatinoona mumapani nemumanharaunda inooneke yeishandiswe mashakani akona , kukwatisa yopiwe muntu unenge aine mikhuhlani unokone kutopona ngemitombo yo.

Mitombo imweni yechindau inogadzirwa ngezvimakwenzi nemashango zvinowoneka muntaraunda, zvino dikanwa kunge zviyishandiswa ngemuntu unozviziya wakafundira ,neunoziya kuti iyi miti hayiwurayi.

Mitombo imweni inokone kurapa antu, mitombo inooneke yeimera mumantaraunda makatikomberedza. Mitombo iyona antu anokone kuikaya ototwira mune zvekurya zveantu.

Zvimweni zvezvikwenzi zvinooneke mumaganga mundau medu zvinomere zvinokone kushandiswa kuite mutombo yechindau zvinoshandiswe mashakani azvo kana zveipindidzira, zvinokone kukwatiswa zvopuwe muntu unenge eirwara.

Zvimweni zvemumaruwa zvinomera mumiganga zvinoshandiswa kuita mitombo yechindau inogona kushandiswa gwarara rakona rotsiwa roshandiswa kuita mutombo wechindau.

Mitombo yeChiNdau imweni inosanganisira inoiswe mune zvekurya. Yoiswe imwomwo yobatanidzirwa nezvekurya, yoryiwa. Muntu unenge eyitoti kana pabota wotorya nebota rakona mitomboyo,

Mitombo yechindau inohluzwa yeibve mumashakani nemumakwenzi nemumidzi imweni. Izvozvo zvinoita kuti ingeyakagone kuti haikoni kudhurira antu, antu anokone kuiona ngemare shomani.

Mitombo imweni inogadzirwa veyishandisa nemashizha nemashakami emibiti dzemushango, anokona kushandiswa kuti muhnu atorapwa pazvirwere zvakasiyana siyana.

Mapirizi anotouta akangwarirwe zvakanaka kuti mutombo wakhona unooneke weigadzire mapirizi usaoneke weishata mukuhamba kwawo kubva kwanogadzirwa kosvika pane uchamamwa.

Mitombo imweni yechindau yakukone kugadzirwa kuti ikone kupinda mweinongwaririrwa mechingezi kuti antu akone kushandisa mitombo iyoyo iripandau yaanoidira.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvinoonekwa mumakanyi zvinokone kutorwe mashizha azvo zvokachwa kachwa zvokone kuiswe mune chekurya kuti antu akone kudetsera anweni matenda aange anawo.

Imweni yemutombo inokone kugadzirwa imokone kuiswa muzvibhohlera inoite kuti anhu arambe akagwinya ana baba mdhodha majaya ava kukone kuita zvepabonde.

Mitombo imweni yechiNdau inosise kunyoreswa kuti iwone kuongororwa kuti yaksisirwa here kuti iwone kungwarirwa nekushandiswa kuwandu anenge ayine matenda akasiyana siyana.

Mitombo imweni yechindau, yakaongororwe ngeantu anoziye ngezvechindau ,inokone kuiswe mumabhodhleya yototengeswa yeikonwe kupuwe chipimo chekuti, unomwe zvakadai , ngenguwa yakadai.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mumuganga zvindondomera metinoona vantu yeyi hamba inokone kushandiswa kuita mutombo wechi ndau inogona kudetsera antu pamukuhlani yaka pambaukana.

Mitombo imweni yechi ndau yatino ona muma nharaunda inoto ngode ku sanganisira ne iyona yechi ngezi kuti zvione ku shandi dzana paku rapwa kwe zvimweni zve zvirwere zvatino ona mu makanyi.

Mitombo inooneke mugwasha inooneke yeitorwe midzi yakoma kana kuti mazhizha kana makwati emimbiti kuti akonewe kutwiwa okuyiwa oshandiswa kuite mutombo yeChindau.

Imweni yemitombo yakurutu inigadzirwa. Inoonekwe yeigadzirwa ngezvimakwenzi zvinooneke munharaunda ,zvakadai ngegavakava, zvoongirorwa, zvoiswa muzvigubhu zveitorwe, mweitedzera zvinodiwa

Mitombo yechindau inosise kunasirwe ngeantu anoiziya kuti gwenzi rona iro rakati kana kuti chidzunzuti chona ichi chinoshande kurape chiini chakadai ngemusoro kana mundani.

Mitombo yechindau inodikanwa kuzi iashirwe ngeantu eibetsera kurapa kweantu nezvirwere zvawo inode kuti ishandiswe ngeantu anoiziya mushandire wayo.

Imweni yemitombo yechindau yakagadzirwa kuti inge iri muzvigaba zvakatonaka yakaongororwa inoshandiswe ndaanababa panguva yebonde kuti vagone kuema nguva yakareba.

Imweni ye mimbiti ino oneke mushango ino konezve kushandiswa kuite mitombo ye chindau inokone kudetsera antu mu zvirwere zvaka siyana siyana zvinenge zviriyo.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvinomere mumapuwe zvino shandise mitombo yechindau mitombo yechindau inokone kudetserana neimweni wo yechiyungu pakurapwa kwematenda.

Imweni yemitombo yechindau, inooneka zviri zvimakwenzi nezvimaruwa zvinooneka mumaganga. Zvimweni zvinokone kutorwe mashakani, zvimweni zveitorwe maruwa akhona kudetsera vantu.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneka munharaunda zvinokona kuita sezviro zvemahara maningi asi zveishanda zveishandiswa kuita mutombo yechindau unokona kushandisa makwati akona kana nzinde dzakona .

Imweni yemitimbo yemuntaraunda, dzinooneka dzeirimwa mumunda yeantu anokona kurima mitombo inokone kushandiswe ngemhuri yeshe, kubva kuana adodori kusvika kuarume, majaha nendombi.

Imweni yemitombo yechindau inogadzirwa ngemimiti mashango kana zvimakwenzi inokone kushandiswa kurape muntu asi zvinode muntu unenge weizviziya zvakadai nanasekuru anoziye mitombo .

Mitombo imweni yechindau inoshandiswa pane zvekurya inokone kuiswa mumvura yekumwa kana kuti antuanokone kubika ngemahanyanisi kana matimati kuise mune zvimweni zvekurya kwatorapwa ndizvona.

Mitombo imweni ye chindau ino shandisa yaka twiwa vantu vano kone kuitora voikuya kana kutwa muduri kuti ikone kushandisika yaiswa mu mvura kana kudzorwa panenge pei rwadza pakona.

Imweni yemimbiti inooneke mugwasha inokone kushandiswa kuite mitombo yechintau. Unokona kutora nzinde dzakona kana makwati akona osanganiswa nezvimweni kuita mitombo yechintau.

Zvimweni zvezvimaruwa zvinomera murukumbati rwemhanzo antu anokona kushandisa izvozvo kuita mitombo yechindau inogona kudetsera pamatenda akasiyana siyana.

Zvimakwenzi zvimweni zvemumuganga zvinoshandiswa ndiana sekuru anoite zvekurapa. Anokone kutore mashizha akona kushandisa oapisha otwa okuyaya-kuya otoise mumvura kana mumafuta kana muuchi.

Kumweni kurapwa kwemutombo yechindau kunooneka utori zvimashango unoita muriwo vantu vanoryisa kuite sadza veitokone kurapa mundani kuti akone kutogwinya ngezve kurya.

Imweni yemitombo yechindau inokona kuoneka yechiuya iri pamuhlobo wekukone kutwiwa kuti itoite chekurya chinokone kuryiwa ngeantu veitorape mundani kana zvimweni.

Zvimweni zvimakwenzi zvinomera murikumbati mwemhatso zvinokone kushandiswa mashakani akona kana midzi yakhona kugadzire mitombo yechindai inokne kushandiswa kurape matenda akasiyana siyana.

Imweni yemitombo yechindau inooneka mumanharaunda makasiyana siyana inooneka yeida kukayiwa, yotwiwa imweni yoomeswa yeizofuridzirwa mundau dzakapambaukana kuti anhu ane mikhuhlani aone kupora.

Mumakanyi munooneke zvimu kwenzi zvinenge zveishandiswa pamweni vanotora mashakani akona pamweni midzi yakona kuite muta mutombo yechindau inokone kushandiswa pakurapa antu.

Mitombo imweni ye chindau ino nasirwa ndiana sekuru ino oneke muzvi kwenzi zvemu maganga aka tandaukana zvimweni zvakona zvino torwe mashakani zvimweni zvinotorwa nzinde dzakona.

Zvimaruwa zvimweni zvinokone kunge zviri zvekujekese nharaunda asi zveikonazve kushandiswa semitombo yechindau zvimweni zveidziirirazve ndaraunda kubva kutupukanana tungangorya antu.

Zvimweni zvezvimaruva zvinomere murukumbati kana kuti mapfinyu zvinomere murukumbati membatso zvinoona kushandiswa zvee sezvimitombo imweni inokone kukwatiswa yotoomwiwa kubetsera andu anenge weyirwara.

Imweni yemitombo yechindau inooneke muzvimashango zvinomere mumiganga zveikone kubatwa ngeanoziya mitombo haisi yeshe inongooneke iri mushango inoshandiswe kuite mitombo.

Imweni yemitombo yechindau inowoneka mumakanyi nemumiganga inenge yeishandiswa mashakani akona, kutorwa kuti ashande kudetsere muntu unemukuhlani.

Mitombo ye chindau ino kone ku detsera vantu vanenge veyi kotsora vanonga vaka pfeke mu kuhlani we besha anokona kushandisa zvakadai nana gava kava tsanga midzi ye ma ndimu .

Gawakawa rinoshanda semutombo weChiNdau, reioneke riri muntaraunda makapambaukana dzimweni, reishandiswe kurapa zvisasa kana mundani. Amweni anosirishandise kusanganisire kuise guchu.

Imweni mitombo yechindau inooneke yeiite zvekupishirwa mundau dzinenge dzeihamba antu, kufuridzira mhepo yakhona kuti matambudziko amweni anokone kutiza ngekuti matenda amweni anotopera.

Zvimweni zvezvimakwenzi zvinooneka mumantaraunda zvinoshandiswa kuite mitombo yechindau. Inokone kubetserana neimweni mitombo kurapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mumakanyii nemumantaraunda antu azhinji munooneka muchishandiswa mitombo yechindau ngekuti iyiyo inokone kunge isingava dhuriri ngekuti inooneka muntaraunda vasina kumbohamba.

Imweni yemitombo yechindau inoonekazve kuri kurya kweantu. Kurya kunoake mwiri kweishandazve semutombo vekutorape mikuhlani yakapambaukana.